butiikoonni hojii jalqabuuf yookiin babal'isuuf madda maallaqa adhunfaa yookiin liqii baankii argachuuf karoora cimaa qabaachuu qabu akkaataa maallaqa itti fayyadamnuuf karoorri keenya buura waan ta'eef yeroo itti fudhannee karoora baasuu irratti haa hojjene

Meeshaan bileen jedhamu kun cunfaa fii shiroo gosa grgara daqiiqaa muraasa keessatti qopheessa sagaleen isaa xiqqaawan ta'eef yeroo fayyadamtaniis ta'e namatti hin culuqu.

Mootummaan yeroo yeroon tajaajiloota ummataa baballisuuf investimentii fi piroojektoota haaraa ni eegala kunis baay'ina maamilaa dabaluu fi baadiyyaas ta'ee magaalaa ga'uuf mala baayyee fayyadamaa dha.

dukkaannota aannanii keessatti aannan dhangalaa qofosoo hin taane dhadhaa aanna addoo aannan gogaa fi buna keessatti dabalaman ni gurgurama kuniis filannoo maammilaa ni dabalan

maallaqni mana kiristaana hojii lallabaa tajaajilala hawaasummaa fi gargaarsa namoota rakkataniif ni oola kuniis ergama mana kiristaana bakkaan gahuuf baay'ee gargaara

Itti gaafatamaa tajaajila ummataa jechuun dhaabbilee tajaajila kennan dhiheessiin isaanii hawaasaaf qulqullinaa fi yeroodhaan akka kennan beeksisuu fi to'achuun gahee hunda isaaniiti.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

koyziin maamila haaraa herreega beel bilaa akka banatanii ni gargaara ulaagaalee fi ragaalee barbaachisu guutuudhaan akka galma'aniis ni deeggera

maallaqni yeroo itti fayyadamnu qulqullinni isaa ni hirrata maallaqni kuniis irra deebiidhaan garadha dhaabbata baankitti deebifame maallaqa haaraadhaan bakka ni buufama

yeroo tokko tokko kaardii bilbilaa bituun yoo isin barbaachise suuqii deemuosoo hin taanii aapii baankiitiin tooftaa salphaati'een bilbila keessaniif ista'e kan nama birootiif ayirtaayimii guutuui dandeessu

Hoteelonni simannaa hoteelichaa bakkeewwan seenaa fi hawwata turizimii qabaan irratti odeeffannoo fi kallattii garagara maammiltootaaf ni kennu. Kunis maamila magaalattii beeksisuu fi haalota turizimii mijjeessuuf ni fayyada.

Maddi kanfaltii dijitaalaa tokko tokko daangaa kanfaltii qaba. Kunis kanfaltiin tokko yookiin guyyaa tokkotti maallaqni hammam daddabarfamuu akka qabu nimurteessa.

kaffaltiin maallaqa harkaa tilmaama guddaa gaafata maallaqa guddaa harkaan baachuun yookiin itti fayyadamuun yeroo fi of eeggannoo guddaas kan gaafatu dha

tajaajilli baankii mobaayilaa sa'atii digdami afur fi guyyoota torbaaf banaa dha kana jechuun yeroo baankonni cufaa ta'aniitti fakkeenya sanbataa fi dilbata dhimma maallaqa ariifachiisaa yoo qabaattan rakkoo tokko malee raawwachuu ni dandeessun

To'annoon maallaqaa ifa ta'uu qaba. Mana kiristaanaa baasiifi galii isaa amantootaaf yeroo yeroon beeksisuun isa irra jiraata. Kunis amanamummaa nimirkaneessa.

Hoteela keessatti nageenya maammilaa eeguun dhimma jalqabaa ta'uu qaba. Hoteelli kaameeraa to'onnaa cimaa fi eegdotii yeroo guutuun ijaaramee kan eegame ta'uu qaba kuniis nagaa cimsuu dandeessisa.

Konkolaataa osoo hin bitin dura fayyadamanii ilaaluun yookiin testi godhuun dirqama. Kunis humni konkolaatichaa fi haalli isaa akka beekamu ni gargaara.

.Ayyaana dhufu sababeeffachuun meeshaalee manaa hundaa irratti hirrina gatii gooneerra. Carraa kana fayyadamuun mana keessa meeshaalee haaraa fi ammayyaawaa ta'aniin midhaaksadhaa

investimentiin gabaa-qabeenyaa yeroo dheeraatiif filatamaa dha yeroo dheeraa keessatti sodaan gabaa waan hirratuuf bu'aan isaas akkasuma dabaluu ni danda'a

Kaffaltiin koodii QR fayyadamuun raawwatama tooftaa bilbilaafi kaameraa fayyadamuuti maamilli koodicha scan godhee maallaqa San ofiitti akka dabarsu nigargaara

Miindaa yookiin kaffaltiin tajaajiloota manaamantaa baasii maallaqa isa guddaadha tayaajiltoonni hojii isaanii akka milkeessaniif miindaa sirrii tae kaffalamuu qabu.

gibirri boondii irratti fe'amu seera gibira biyya saniin to'atama gibirri dhala irraa argamu ni kaffalama garuu boondiiwwan mootummaa tokko tokko gibiri irraa bilisa ta'uu danda'u.

Maddi bittaa intarneeti tajaajila meeshaalee fi tajaajiloota garagara karaa toora intarneetii yookiin aapii fayyadamuun bituu fi gurguruu dha kuniis daldala ammayyaa kan yeroo qusatuudha.

bilbilli keessanyoo bade yokaan hatame daftanii baankii keessaniif beeksisuu qabdu kuniis namni bilbila keessan argate aaphii baankii keessan fayyadame maallaga keessan akka hin saamanneef isin gargaara

Aannanii fi oomishaalee naannanii hundi bakka qilleensa qabutti kuufamuu qabu. Qilleensi ho'aa meeshaalee akka badaniif waan saaxiluu firijii fi meeshaalee qabbaneessoo fayyadamuun dirqama.

uffata keessan qulqulleessitanii kaawutiidhaan tolchinii uffachuun kabaje isiniif kenna kaawutiin kun uffata hin gubu akkasumaas salphumatti shuntuuruffataa balleessuuf kan nu gargaaruudha

mana ciisichaa kabaja qabu tokko galmeessisuuf bilbiluu yookiin marsaaritii keenya fayyadamuu dandeessu tartiiba galmee salphaa hordofuun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila barbaaddan argada

tajaajiloota uummataa keessa iddoowwan boqannaa fi paarkiiwwan magaalattii ni dabalatu iddoowwan kunniin ummanni qilleensa gaarii fudhatee akka boqatuuf kan qopha'aniidha

konkolaataa bitameef inshuraansii gochuun dirqama inshuraansii kuniis yeroo balaantaasaa muddate yookiin uumame miidhaa konkolaaticha irra ga'e ni iwwisa

Maallaqni harka baankii giddugaleessaan biyyattiin to'annaa cimaa jala jira. Baankichi maallaqa hammamii maxxansuu fi gabatti gaddhiisu akka qabu murtee suun diinagdee biyyatti ni to'ata.

Dukkaanota onlaayinii meeshaalee isaanii gabaasuuf yookiin beeksisuuf suuraafi viidiyoolee qulqullina qabu fayyadamu kuniis maammilli meeshicha sirritti akka beeku ni gargaara.

maallaqni harkaa maallaqa qabamuu danda'u kan akka haraqataa fi sibiilaa dha innis baankii guddugaleessaan kan maxxanfamee fi seeraan akka kaffaltitti kan fudhatamuu dha

qulqullinni naannoo fi dhaabamummaa iddoo balfaa rakkoo fayyaa umuu danda'u dhaabbileen dhi'eessii ummata balfaa fii xurii magaalaa sossaabanii bakka barbaachisatti gatuu itti gaafatamummaa qabu

bittaa intarneetiif iddoowwan akka marsaaritii gurguddaa fi aaphiiwwan bilbila ni fayyadamamu maammilli meeshaalee hunda iddoo tokkotti ilaalee filachuu ni danda'a

buutiikoota keessatti miidhaginni mana daldalaa baay'ee barbaachisaa dha meeshaaliin keessan haala nama hawwatuu qindeessitanii fi daawitii hedduu dhi'eessun maammil akka goolaban isin gargaare

Mana kiristaanaa tokko tokkotti hojii adda addaatiif herreega adda addaa niqabu. Fakkeenyaaf herreega misooma baankiifi herreega tajaajila hawaasa adda addaadha.

maallaqni tokko tokko piirojektoota yeroo fuul duraatiif yookiin balaa tasaatiif jedhamee qusaatama qusannaan kun yeroo dheeraaf hojii mana kiristaanaa ni deeggara.

waraqaan inshuraansii waliigaltee seera- qabeessa dhaabbatu inshuraansii fi maammila gidduu jiruudha waliigaltiin kun sodaa akka mi akka uwwifamuu fi maammilli kafaltiimeeq akka raawwatu ibsa

waldaan hojii gamtaa faayinaansii abbummaan isaa kan miseensota isaati miseensotni maallaqa walitti qabanii waliif liqii salphaa kennuuf kan hundeeffamanii dha

kushiinaa keenya miidhaqsuuf istoofii ammayyaa fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti nyaata miyaawa qopheessuuf nu gargaara nageenya keenyaa fis te'e qulqullina nyaata keenyaaf baay'ee filatamaa dha

maallaqni harkaa kafaltiiwwan xixiqqoo kan akka bittaa bunaa yookiin geejjibaaf filatamaada sababni isaas kafaltiin kun gatii yookiin tajaajila dabalata hin gaafatu

kennaan maallaqaa amantoonni fidanii fedhii ofii isaaniitiin kennan tajaajiila galateeffachuuf kan kennamuudha maallaqni kun yeroo hunda galii guutuu mana kiristaaraa keessatti lakkaa'a

dorgommii konkolaataa iddoo namoonni gatii konkolaataa irratti dorgoman kan gatii olaanaan dhiheessu konkolaaticha fudhatudha. kunis adeemsi isaa pirosesii garagaraa qaba.

Faayidaan maallaqaa harkaa inni guddaan meeshaalee fi tajaajiloota waljijjiiruuf akka madaallitti fayyadamumuu dha kuniis daldalli salphatti akka raawwatamuuf haala ni mijeessa.

guddoota yookiin miseensotni koree to'annoo maallaqaa qooda guddaa qabu isaaniis karoora baasii raggaasisuu fi dhimma faayinaansii irratti murtoolee jajjabaatie ni dabarsu

Daldaltoonni gabaa qabeenyaa namoota maamilaa fi gabaa aksiyoona walitti kan fidaniidha. Isaanis gorsa kennuun hojii bittaa fi gurgurtaa ni raawwatu.

waldaan hojii gamtaa bu'aa qofa irratti osoo hin taane faayidaa miseensaa irrattiis xiyyeeffata. murtoon hundi sagalee miseensaatiin filatamanii kan raawwatamuu dha.

gabaa qinxaaboowwanii fi buutikootaa keessatti milkaa'uuf barbaachisummaan qorannoo gabaa baay'ee barbaachisaa dha maammili keessan eenyu akka ta'ee fi dhangaa isaan jaallatan hubachuun wanti isaan barbaachisan dhi'eessuudhaaf baay'ee barbaachisaa dha

Liqii baankii irraa argachuuf ragaa hojii fi galii sirri dhiheessuun barbaachisaa dha. Waldaan hojii gamtaa immoo miseensota beekamuu irratti hundaa'e liqii ni kenna.

boondiiwwan yeroo qaban kanatti yoo gahan yeroo deebisanii kafaltii raawwatan qabu yeroon kun erga ga'ee booda abbaan boondichaa maallaqa dura inni jalqaban liqeessamr deebisee ni fudhata.

Qorannoon faayinaansi yookiin aawuditingiin dhaabbata dhuunfaa yookin koree mana kiristaanaatiin ni raawwatama kunis galiefii baasiin seeraan akka gal maa'ee mirkaneessuuf hojjetama.

wondiiwwan ministeera maallaqaa kan mootummaan dhihaatan yoo ta'u sadarkaa amanamummaa olaanaa qabu kuniis mootummaan kafaltii raawwachuuf umnasaa guutuu akka itti fayyadamu ni agarsiisa

tajaajila mootummaa kan akka gibiraa yookin kafaltii tajaajila ummataas karaa dijitaalaan kaffalamuu danda'ameera kuniis hojii mootummaa fi yeroo inni fudhatu ni salphisa

sochi erraga keessanii yeroo yeroon hordofuun barbaachisaa dha aapii baankii irratti qarshiin eessaa akka galee fi eessatti akka beetartiibaan ilaaluu qabiinsa maallaqaa keessanii to'achuuf isin gargaara kuniis iccitii fi eegumsaaf baay'ee barbaachisaa dha

hoteela keessatti mana ciisichaas ta'e wantoota birootiif qulqullinni sadarkaa eeggate kennamuu qaba kuniis fayyaafii tasgabbii maammiilaaf ilaalchi akka kennami argisiisa

gatii naannanii dhiheessii fi barbaachisummaa gabayaa irratti hundaa'ee murta'a dhiheessii yoo irrate gatiinni dabala yoo baayyate immoo gatiin isaas haaluma sana irrata

maallaqa namoota biroof erguun amma baay'ee salphaateera bilbila harkaa qofaan maatii fii ryoota keessaniif yeroo gabaabaa keessatti bakka isaan jiranitti qarshii erguun dandeessu kunis yeroo fi baasii isiniif qusata

Bittaa interneetii mana keessa yookiin iddoo hojiitti bilbila qofaan raawwachuun ni danda'ama. Kunis maamilaaf yeroo qusate hojii daldalaa isaas ni salphisa.

hirmaataan qooda bu'aa dhaabbatichi waggatti yookiin ji'atti hirmaatota isaatiif qooduu dha hirmaataan kun galii dhaabbataa ta'ee gabaa qabeenyaa irraa ni argama

mootummaan boondii gurguruun hojiiwwan misoomaa gurguddaa fi pirojektoota bu'uraalee hojjechuuf maallaqan argata liqiin kun diinagdee biyya tokkoof faayidaa olaanaa kan qabuudha

Kaffaltiin dijitaalaa gahumsa faayinaansii ni dabala. Namoonni baankii hin qabne yookiin baadiyyaa jiraatan karaa bilbila mobaayiliitiin tajaajila faayinaansii akka argatan ni taassisa.

Kafaltiin yeroo yeroon dhaabbata inshuraansiitiif raawwatamu pirimeemii jedhama maallaqni kun sodaa waliigalaa uwwisuuf kan oluu yoo ta'u baay'inni isaa sodaa jiru irratti hundaa'a.

gatiin konkolaataa yeroo baay'ee daldaltootaa fi maammiltoota giddutti waliigalteedhaan raawwatama waliigalteen kun gatii madaalawaa fiduu keessattis gahe mataa isaa taphata

Golgaan mana keessanii bifamiidhagaafii qulqullina gaarii kan qabu ta'uu qaba. Ifaa aduu garmalee seenu ittisu qof osoo hin taane simboo addaa mana keenyaaf waan kennuuf golgaalee baay'ee baree daata bituu nu barbaachisu.

Galmeen daldalaafi herreegni aannanii guyyaa guyyaadhan niqabama. Kunis dhaabbatichi hagam akka gurgureefi maallaqa meeqa akka qabu beekuuf hojiirra oola.

qulqullinni giddugala gabaa fayyaa daldaltootaa fi maamiltootaaf baay'ee murteessaadha balfaa fi xurii dafanii sassaabuun naannoo qulqullina qabu uumuun dirqama lammummaati

jijjiirra maallaqaa baankii tajaajila maallaqa toora intarneetiin baankii tokko irraa gara baankii yookiin nama biratti daddabarsamuudha

liqiin mana ijaarsaa ijaaruu yookiin liqiin mana bitachuun baakkiiwwanii ni kennama namoonni dhibbeentaa maallaqaa murtaa'e kaffalanii kana feeliqaan ijaaranii yeroo dheeratti deebisu ni danda'u

Erga konkolaataan bitame booda seeraan galmii yookiin rejistreeshin mana daldalaa yookiin poolisii dambiitiraafikatti raawwatamuu qaba kunis nageenya makiinicha ittisuuf gargaara.

Kiyoziin jijjiirraa maallaqaa yeroo baay'ee buufata xiyyaara hoteelota gurguddoo fi daandii biyya alaa wajjiin walitti hidhamu irratti argama kuniis maammilaaf yeroo barbaadanitti akka argatan tasisa.

mootummaan seera bittaa intarneetii yookiin ekoomersi reeguleeshin ni too'ata kuniis maammili akka hin miidhabnee fi seerri daldalaa akka eegamu ni taasisa

biiroon daldala alaa galchii fi ergii biyya gidduu madaaliin daldalaa akka jiraatu ni hojjeta ergii dabaluun galii maalla qaalaa biyyatti ni cimsa

ggatii miishaalii adda adda toora intarneetii irratti waldorgomsiisuunis in danda'ama kunis maammilli gatii madaalawaa fi filatamaatee yeroo gubaabaa keessatti akka argatu in gargaare

amantoonni baraan mayyaawaa kana karaa bilbila mobaayilaa yookiin aappii dijitaalaa fayyadamuun kafaltii garagaraa raawwachuu danda'u kunis kaffaltii n salphisa

baankonni tajaajila kafaltii maallaqaa dabarsuu fi kaardii fayyadamuu. gatii tajaajilaa murtaa'e ni gaafatu waldaan hojii gamtaa gatii xiqqaa yookiin kafaltii tokko illee hin gaafatu.

baballinni biddugala gaba kan mul'ata yeroo daldalli dabalaifi baayyinni daldaltoota guddatu dha kuniis karoora magaalaa baballisuuf haala ni mijjeessa

kafaltiin bittaa intarneetii kaartaa baankii maallaqama baayilaa yookin saamsaa dijjitaalaa fayyadamu n raawwatama kafaltiin kun saffisaa fi amansiisaadha

namoonni mana jireenya argachuu karaa lama fayyadamuu danda'u inni tokko kireeffachuu yoo ta'u inni lammaffaan immoo guutumatti bitachuudha tokkoon tokkoon isaanii faayidaa fi miidhaa mataa isaanii qabu

abbootiin butiikoota rakkoo yeroo eegalan furuuf goomsa qabaachuu qabu fakkeenyaaf yoo meeshaaliin tokko hirratti bakka bu'aa yeroon argachuuf mala tolfachuu qabu

baankiin dhaabbata faayinaansii maallaqaa namoota qusatuu fi liqii kennuudha akkasumaas maallaqa dabarsuu fi tajaajila kafaltii adda adda ni kenna

mana nyaataa keessatti gosoota nyaataa garagara kan akka aadaa yookiin biyya'ala ni dhihaatu maammillis filannoo garagaraa qabaate akka filatu ni taasisa

phijaarsi manneen jireenya sababa meeshaalei ittiin fayyadamuun naannoo irratti dhiibbaa uumuu danda'a kanaafu meeshaalee naannoo hin miidhamne filachuun baay'ee gaarii dha

Bakki gabaa butiikootaatiif baay'ee barbaachisaa dha iddoo namoonni dhangaa jaallatan salphaa itti itti argatan filachuun hojii keessa milkeessuuf baay'ee gargaara

dhaabbileen aaksiyoona gurguruun hojii isaanii baballisuuf yookiin investimenti gurguddaa hojjechuuf maallaqa ni guru kuniis kaapitaala ka'umsaa isaaniif madda bu'uura dha

daldaltoonni inshoraansii yookiin biroo kars namoota dhunfaa fi dhaabbilee inshoraansii walitti fiduuf ni gargaaru isaaniis maammilaaf gorsa garagaraas ni kannu

maxxansuun yookiin hojjachuun maallaqa harkaa baasii dhaabbataa kan gaafatu yoo ta'u kunis qabeenyi ummataa dha maallaqa harka haaraa hojjachuun maallaqa hedduu gaafata.

inshuraansii konkolaataa biyya hedduu keessatti seeraan dirqama lammiileen sababa seeraatiif jecha inshuraansii konkolaataa qabaachuun isaan irra eegama

gatii meeshaa yookiin tajaajila sirritti murtaa'uu qaba meeshaa keenya gatii baasii keenya kan uwwisuu fi maammilaafis madaalawaa ta'e tokko kaa'uun bu'aa keenyaaf barbaachisaa dha

Namoonni aksiyoona bitatan faayidaa gara lamaa argachuu danda'u inni tokko dividendii inni lammaffaan immoo gatii aaksiyoonaa kan dabalatuu dha.

hojiin gabaa qabeenyaa toonnoo mootummaa cimaa jala jira kuniis daldaltoonni seera akka eeganii fi amantoonni akka hin miidhamne ni mirkaneessa

inshuraansiin fayyaa baasii yaalaa fi tajaajila hospitaalaawwisuuf ni gargaara maammiltoonni inshuraansii fayyaa qaban baasii buddaan osoo isaan hin muddatin tajaajila yaalaa ni argatu

bittaa intarneetii fayyadamuun meeshaalee gara gabaa addunyaa yookn giloobal maarkeeti Geggeessuun ni danda'ama kuniis daldaltootaaf balbala bana.

Namoonni naannoo seerara humna ibsatti yeroo deeman of eeggannoo cimaa gochuu qabu. sababa nageenyaatiif seerara humna ibsaa jala yookeen dhiyoo isaanii dhaabbachuun dhoorkamaa dha.

inshoraansiin jireenya yoo namni inshoraansii qabu de'e maatii isaatiif maallaqni ni kennama maallaqni kun jireenya maatii isaanii karaa faayinaansitiif deeggaruuf oola

bakki meeshaalee gabaaf dhiyaatan itti kuufaman barbaachisaadha bakki kuusaa qulqulluu fi amansiisaan meeshaaleen akka hin nidhabne ni eega kuniis qulqullina meeshaalee keessatti shoora guddaa xabaa

kafaltii bishaanii fi ibsaa raawwachuuf dabaree dhaabbachuun hin barbaachisu aapii mabaayilaa fayyadamuun tajaajiloota kanaaf manuma keessanii kafaluu dandeessu kunis dardabbii fi dhiphina isin irraa hirrisa

Qusannaan waldaa hojii gamtaa keessatti maammilli sheerii yookiin dhalli waldaa sana keessaa qaba dhalli isaanii bu'aa waldaa sana irraa argameedha.

warraantii yookiin mirgi suphaa mana gurgurtaa irraa argamu koonkolaataa haaraa irratti ni jiraata kuniis yeroo murtaa'e rakkoo teeknikaa akka suphamu ni mirkaneessa

madda daldala intarneetii badeeffannoo dhunfaa maammila akka hin atamnef iccitii eeguu qabu kunis amanamummaa maammila ni cimsa

mana uteelaa keessatti siree namatti toluu fi dhangala'aa akkasumaas meeshaalee qilleensa to'otan qophiyeessuun barbaachisaa dha ergaa hojii keessan xumurtanii booda boqonnaa gaarii arka argattan mirkaneeffadha

hirranni gatii gabaa qabeenya yeroo dhaabbanni tokko aaksiyoona isa tokko 2ama yokn sadi taasisudha kunis gatiin aaksiyoona akka hirratu ni taasise

Kaffaltiin dijitaalaa maallaqa harkaa osoo hin fayyadamin karaa elektirooniksii yookiin teeknoolojiitiin wal jijjiiruu dha. Kuniis bilbila kaartaa yookiin intarneetii fayyadamuun ni raawwatama.

namoonni baay'ee namma qarshii callaa qabatanii deemuun sodaachisaa akka ta'ini hubatu kanaaf bakka danda'ametti aappii baankii fayyadamuun kafaltii raawwachuun hattoota irraa ofeeguuf mala baay'ee gaarii dha

Maallagni mana kiristaanaa suphaa mana amantaa fi meeshaalee tajaajilaa bituuf ni oola. kuniis bakka waaqeefannaa qulqulluu fi mijjata akka taasisu ni beekama.

boondiiwwan waggatti ykan ji'atti kafaltii ribaasaa yookin intirestii murtaa'e qabu kafaltiin yeroo yeroon waan raawwatamu kun kupoonii jedhamuun beekama kuniis abbaa boondii sanaatiif galii yeroo yeroon argamu

abbootiin butiikoota seera mootummaa fi qajeelfama gabaa hordafuu qabu waraqaa seeraa guutuu qabaachuun hojii keessan nageenyaa fi amanamummaadhaan hojjechuuf isin dandeessisa

saffisni gurgurtaa boondii, boondichi gabatti hagam salphatti maallaqatti jijjiiramuu akka danda'u agarsiisa boondiin mootummaa yeroo baay'ee saffisni isaa olaanaa dha.

Galmeen qabeenya lafaa dhaabbilee mootummaa biratti sirnaan raawwatama. Abbaan qabeenya lafaa yookaan mana jireenya ragaa seera qabeessa qabaachuu ni mirkaneessa.

dukkaannota aannanii hojjachiisuun heeraa fi qajeelfama mootummaa tajaajila fayyaa nannoo hordofuu gaafata kuniis ragaa hojii yookiin hayyama hojii qabaachuun dirqama

meeshaan bitameeyoo sirri hin taane mala deebisaa yookiin riifandi kan jedhamu gochuun ni danda'ama tooftaan deebisaa kuniis mana daldalaa saniin ni murta'a

Kiyoziin jijjiirraa maallaqaa tajaajila jijjiirraa raawwateef gatii tajaajilaa yookiin koomiishinii murtaa'e ni fudhata kafaltiin kun maammilaaf ifa ta'uus qaba.

maddi kafaltii dijitaala daldala baay'ee saffisaa fi salphaa taasisa maammilli maallaqa lakkaa'u yookiin jijjiirraa eeguu malee laqiiqaa muraasa keessatti hojii isa ni raawwata

meeshaaleen kushiinaa kan akka shaanii fallaanaa fi qodaa addadda sibiila hinliginne irraa kan hojjetaman ta'uu qaba kunis fayyaa keessaniif iste qulqullinaa fi baay'ee filatamaa dha

Manneen keessan keessatti ho'aa fi qorra to'achuuf ayirkondiishinara fayyadamuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Qilleensa qulqulluu fi madaalawaa ta'e kennuun jireenya keessan caalatti mijataa taassisa.

teeleviziiniin yookiin tiiviin kun qulqullina suuraa sadarkaa olaanaa qabuun beekama filmii fi oduuwwan addaddaa yeroo ilaaltan wanti hundi dhugaa fakkaatee isinitti mul'ata bashannana namaatiifis filatamaa dha

Walda'an hojii gamta'a tajaajili isaa naannoo yookiin hawaasa tokko qofaaf ni kenna. Miseensonni hundiwaa wal beekaniif waldeeggaruun faayinaansii naannoo sanaa cimsuu keessatti shoora qaba.

yeroo bonaa yookiin gannaa dhiheessin aannanii jijjiiramuu danda'a dukkaanotni jijjiirama dhi'eessii kanaa to'achuu fi kafaltii barbaachisaa raawwachuun ni hojjetu

sadarkaan amanamummaa boondii namoota dhuunfaa yookiin dhaabbilee kafaltii boondicha deebisu danda'u isaanii ilaala sadarkaan olaanaan amanamummaa olaanaa agarsiisa

yoo umni ibsaa badee yookaan rakkoon eleektiriikii taasa uumame lammiileen dhaabbata bdhiyeessiif humna ibsatti bilbilanii beeksisuu qabu kuniis hojjetoonni dafanii rakkoo kan akka hirreessaniif gargaare

Geejjibni meeshaalee gara giddugala gabaa fi irraa deebisee dhiheessuun loojistikee cimaa gaafata konkolaataa fi tooftaalee geejjibaa mijataa fayyadamuun baay'ee barbaachisaa dha.

Karoorri mana salphaa yookiin mana waliin ijaarsa maatiiwwanii galii xiqqaa qabaniif ni qophaa'a kunis baasii gaxaanaa ta'ee abbaa mana akkataan caarraa ni bana.

daldaltoonni qinxaaboo biroo waliin walitti dhufeenyi yookiin hariiroo uumuu qabu walitti dhufeenyi gaariin muuxannoo fii gargaarsa wal jijjiiruuf ni gargaara rakkoo gabaasuruuff ta'ee mala haaraa uumuuf baay'ee barbaachisa

Tajaajilli quunnamtii bilbilaa fi intarneetii dhiheessoo ummataa keessaa isa tokkoo dha. Tajaajilli kunniin umanni addunyaa waliin akka wal qunnamanii fi odeeffannoo akka argatan haala nii mijjeessa.

Gurgurtaan dhuunfaa iddoo namni tokko konkolaataa isaa daldalaa tokko malee nama biraatiif itti gurguratudha adeemsi kunis ragaa fi of eeggannoo cimaa gaafa.

qusannaan baankiiwwan tokko tokko inshuraansiin mootummaa yookiin kan dhaabbata inshuraansii qusannaatiin ni eegama kunis maallaqa maamila nagaan eeguudhaaf gargaare

maallaqni harkaa yeroo dheeraa humna bittaa ofiisaa eeguu ni danda'a namoonni maallaqa gara fuul duratti fayyadamuuf kaa'achuufis ni danda'u

Gidduugala gabaa keessatti daldalli meeshaa gosa guddaa fi gosa xixiqqaan ni argama daldalli gurgurtaa baayyina meeshaa irratti xiyyeeffata.

Gatiin mana ciisichaa fi tajaajila hoteelicha qulqullina mana ciisichaa fi tajaajila dabalataa irratti hunda'a maammiltoonni baajata isaaniitiif filannoo gosa adda adda akka qabaatan taasisan.

aaksiyooniin arkaa qabeenya yookiin abbummaa dhaabbate tokko jechuudha namoonni aaksiyoona biti hirmaataa yookiin sheer holdarii dhaabbatichaa ta'ee mirga guutuu ni argata

biiroon daldala alaa waliigaltee daldala biyya alaa yookain dhaabbilee addunyaa waliin raawwatamu ni dhiyeessa waliigaltiin kun daldala biyya biratti bal'isuuf ni gargaara

manneen bunaa fi manneen nyaata iddoo namootni hojii irraa yookiin saatii boqonnaatti itti wal arganiidha innis hawaasa gidduutti walitti dhufeenya uumee odeeffannoo wal jijjiiruuf ni gargaara

Meeshaan qulqullina vaak unkuliinar jedhamu kun awwaaraafii xurii gosa hundaa salphumatti harcaasa mana keessan qulqulluu gochuuf humna namaa hin fixu yeroos baay'ee qusata.

Gabaan konkolaataa duraan hojjate iddoo namoonni konkolaataa isaanii walitti fidanii itti gurgurataniidha. filannoon konkolaataa iddoo kanatti bal'aa dha.

ifni daandii galgala daandiiwwan irratti ka'amu nageenya lammiilee fi konkolaachisootaaf murteessaa dha abbuutiin dhiheessii humna'ibsaa ifti kun yeroo hunda akka hojjetu ni to'atu

qulqullinni mana bunaa fi mana nyaataa keessatti sadarkaa isaa irratti eegamuu qaba meeshaalee qulqullina qaban fayyadamuu fi haala fayyaa eeguun nyaata qopheesuun dirqama seeraati

maallaqa harkaa baayyinaan qabaachuun sodaa hannaa yookiin dhaabama uumuu danda'a kanaafu maallaqa baayee dhuunfatti baachuun akka malee of eeggannoo cimaa gaafata

gatiin jijjiirraa maallaqaa kiyoozii keessatti murtaa'u baankii giddugaleessaa fi sadarkaa gabaa maallaqa addunyaatiin ni to'atama kiyooziin gatii sirrii tee maammilootaaf kennuu qaba

Manni amantii kiristaanaa dhaabbata bu'aa hin barbaanne yookiin nam proofiitii waan ta'eef haalli gibira isaanii ajdaadha gibirri muraasa yookiin gibira irraa bilasa ta'uu ni danda'u.

dhalli liqqii waldaa hojii gamtaan kennamu yeroo baay'ee kan baankiiwwan dhuunfaa irra gadaanaa dha kuniis miseensotni baasii xiqqaan liqqii akka argatan ni gargaare

yeroo lakkoofsichitii keessanii irraanfattaniis dhiphachuu hin qabdan aappii baankii irratti tooftaa forgeet paaswardiyyadhu fayyadamuun yokaan gara damiya baankii bilbiluun deebistaniis irreeffachuu ni dandeessu

bakki gurgurtaa konkolaata iddoo namoonni konkolaata haaraa yookaan kan duraan hojjate bitanii fi itti gurguraniidha innis tajaajila buuraa geejibaa biyya tokkoof murteessaa dha

biiroon daldala alaa daldaltootni meeshaalee biyya alaa galchan karaa seera qabeessa yookiin hayyama seera akka qabaatan ni mirkaneessa heerri kun maallaqni biyya akka hin miidhamne n eega

Dhalli gabaa yoo ol ka'e gatiin boondii durii gad bu'a yoo dhalli gadi bu'e immoo gatiin boondii oli ka'a kuniis walitti dhufeenya faallaa ta'e akka qabaatan taasisa.

mana keessan midhaqsuuf soofaa qulqullina qabu filaddaadha bifeeysaa fi jabinni isaa waan hin dulloomneef yeroo dhi'eraaf isin tajaajila akkasumaas maatii keessan wajjiin yeroo gaarii dabarsuuf mijataadha

Rakkoon kiyoziiinbinni guddaan rakkoo maallaqa harkaate bakka bu'a maallaqa harkaa yookiin herrega bal baayilaa yoo fixe maammila tajaajiluu hin danda'u.

Aappii baankii fayyadamuun jireenya keenya daran salphiseera kanaan dura tajaajila argachuu gara damee baankii deemne dabaree dheeraa eeguu qabna turre, amma garuu manuma keenya teenye wantoota barbaannu hunda raawwachuu nu dandeessiseera.

gatiin konkolaataa waan guddaa ta'eef namoonni baankii yookiin dhaabbilee faayinaansii biraa irra liqii fudachuun kaffalu liqiin kuniis yeroo murtaa'eer raawwatama

Hooteelli iddoowwan walga'ii fi marii daldalaa kan qabu yoo ta'u meeshaalei toknoolojii ammayyaa guutuudhaan qopha'a walga'iifis ta'ee hodhimmoota biraatiif haala barbaadamee milkeessuudhaaf baay'ee barbaachisa.

inshuraansiin kan hojjetu namoota hedduu irraa pirimiemii walitti qabuuni maallaqni walitti qabime kun namoota balaa mudateef ni oola

Faayidaa inshuraansii qabaachuu jechuun maamilli sun yoo qabeenyi sun bade miidhaan faayinaansii akka isa muddatu agarsiisan.

keeyozii fayyadamuun kafaltii tajaajilootaummata kan akka humna ibsa bishaanii fi bilbila ma baayila raawwachuu ni danda'ama kuniis maammilaaf hojii ni salphisa

meeshaaleefi tajaajila keessan beeksisuuf mala addaa ta'e fayyadamuu qabdu beeksisni namoota hedduu bira gahuun baay'ina maamilaa dabaluun bu'aa qinxaabuu keessanii ni guddisa.

bu'uraaleen tajaajilaa kan akka bishaani, elektirkii fi daandiin manneen jireenyaa biratti gahaa ta'uun murteessaadha haalli kun jireenyi jiraatoota haala gaariin akka mijjaa'u taasise

boondiin waraqaa liqii kan mootummaa yookiin dhaabbilee dhunfaa irraa bitamuudha namni boondii bite dhaabbatichaaf yeroo murtaa'eef maallaqa n liqeessa kunis maallaqa buura dhaabbatichaaf madda guddaadha

oHojjetoonni butiikootaa dhangaa uffata Yookan faashiyoonii beekuu qabu maammilaaf gorsa uffannaa kennanii filannoo akka godhan gargaaruun bu'ura gurgurtaa guddisuuf ni gargaara.

boondiiwwan dhaabbilee dhuunfaa yookaan koorporeeti boawundiis dhaabbilee guddaataan irraa dihaatu ribaasaan isaanii kan mootummaa caalaa guddaa yoo ta'u garuu sodaa xiqqaa qabu

baankonni to'annuu baankii giddogaleessaa jala jiru kuniis baankonni seera eeganii fii qusannaa maammila sadarkaa olaanatti akka eegan mirkaneessuudhaaf hojiirra oola

Biiroon daldala alaa damee mootummaa kan hojii galchii fi al ergii biyya tokko too'atuu fi deeggaruudha. kuniis diinagdee biyyaa cimsuuf shoora olaana qaba.

biiroon kun oomishaalee biyya keessa gara gabaa addunyatti akka ergamaniis ni deeggera kuniis galii biyya alaa dabalanii dabaltoota biyya keessaa ni jajjabeessa

Kiiwoziin mobaayilii maallaqaa bakka bu'aa tajaajila kafaltii bilbilaan kennuudha innis maammilli maallaqaa harka gara herraga bilbilatti yookiin faallaa kan akka ittiin jijjiiru ni gargaara.

kafaltiin dijitaalaa hojii hundaa galmi elektirooniksii ol kaa'a kuniis galiifii baasii sirritti beekuuf yeroo walitti bu'insi uumame ragaa qabachuufis ni gargaara

daltaltoonni qabeenya lafaa yookiin abbootiin furgoo gurgurtaa fi kireeffannaa mana jireenyaa keessatti qooda guddaa qabu maammilaa fi abbaa qabeenyaa walitti fiduufiis ni gargaaru

Gatiin konkolaataa sababa gosa konkolaataa waggaa hojii baay'ina kiloomeetira deemee fi haala adda addaa irratti hundaa'uun kan murtaa'uudha

Maallaqa guuruun yookiin fandiraazingin tajaajila adda addaa kan akka pirojektoota gurguddoo ijaaruuf ni raawwatama. Kuniis galii kurnoo fi kennaa idilee irra adda isa taasisa.

mootummaan karaa baankii giddugaleessa hojii kiyoozii fi bakka buutotaa ni to'ata kunis seera faayinaansi akka eegan mirkaneessuu keessatti gaheemataa isaa qaba

daldalli karaa miidiyaa hawaasummaa yookiin karaa sooshaal miidiyaatiin intarneetii irratti babalachaa jira namoonni karaa chaanelii isaanii meeshaalaa isaanii beeksisanii ni gurguru

baankonni tajaajili isaanii sabfisiisuuf teeknoolojii ammayya kan akka etemi aappii moobaayilaa fi toora intarneetii fayyadamuudhaan tajaajili isaanii dhi'eessu

kafaltiin tajaajilaa humna ibsaa fi bishaanii birqama lammiileeti kafaltiin kun yeroo murtaa'e keessatti karaa baankii aappii mobaayilaa yookiin dam'e tajaajila baankitti raawwatama

jijjiirraan maallaka biyya baankiiwwan yookiin dhaabbilee jijjiirraa maallaqaatiin raawwatama. Maallaqa harkaa biyya tokko gara biyya birootti jijjiiruun daldalaaf ni gargaara.

qusannaan baankii keessatti maammilli kafaltii dhalaa murtaa'e ni argata baankonni qusannaa kana inveestimentii gurguddaa keessatti fayyadamuun bu'aa irraa ni argatu

Yeroo ''aappii'' baankii fayyadamtan interneetiin keessan amansiisaa ta'uu mirkaneeffadhaa. ''Wifii'' bakka uummatatti fayyadamuu irra daataa dhuunfaa keessanii fayyadamuun nageenya herrega keessaniif baay'ee filatamaa dha.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

qulqullinni ijaarsa mana jireenya nageenya jiraattota a mirkaanesuuf murteessaa dha mana ijaaramuuf meeshaalee jabuu fi ulaagaa naannoo guutan fayyadamuun dirqama seeraati

gabaa keessatti dorgomaa cimaa ta'uuf meeshaan keessan kan warra biroo irraa addata'e argamuu qaba qulqullin olaanaa fi gatii madaalawaaniis dhiheessuun maammila gara keessanitti harkisuu qabdu

Giddugalli gabaa iddoo daldaltoonni fi maammiltoonni walitti dhufanii meeshaalee bitanii fi gurguraniidha. Innis diinagdee magaalaa yookiin naannoo tokkoo utubuu irratti bu'uura guddaadha.

tajaajilli geejiba ummata kan akka baasii fi konkolaatota hawaasa ummanni iddoo tokko gara birootti baasii xiqqaan akka sochaaniif gargaara kuniis iddoo barbaadan yeroon akka ga'aniif barbaachisaadha

gabaan aksiyoonaa iddoo namoonni dhaanqii yookiin aksiyoonaa dhaabbilee gurguddoo irratti bitanii fi irratti gurguranii dha innis bu'uura diinagdee biyya tokkoo ti

maallaqni harka sababa uumama isaatiif yeroo hunda qulqullina dhabuu ni danda'a kanaafu yeroo hunda maallaqa harkaa erga qabanneen booda harka dhiqachuun baayyee barbaachisaadhaa

keyoziin jijjiirraa maallaqaa iddoo maallaqa biyya tokko gara maallaqaa biyya birootti tijijjiiranii dha innis tajaajila barbaachisa kan akka tiruzimii fi daldala biyyaalaa keessatti akka barbaadamu godha

Abbootiin qinxaaboo galii fi baasii isaanii sirriitti galmeessuu qabu. Qabiinsa herregaa cimaa qabaachuun bu'aa fi hojii keessan gara fulduraa irratti murtoo sirrii dabarsuuf isin dandeessisa.

haalli diinagdee biyya yookiin addunyaa gabaa qabeenyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba diinagdee yoo fooyyee gatiin gabaa qabeenyaas ni dabala yoo hirrate ammoo akkasuma illee miidhaa qaba

Dukkaanota annanii daldala naannoo cimsuuf gumaacha guddaa qabu horsiisee bulaa baadiyyaa jiru irraa bituun jiruuf jireenya isaanii haali itti hin fooyyeessan ni mijjeessaaf.

Aappiin baankii tokko tokko tajaajila liqii xixiqqoos ni kennu. Ulaagaalee isaan gaafatan yoo guuttan daqiiqaa muraasa keessatti liqii argachuun rakkoo yeroo gabaabaa furuuf isin gargaaruu danda'a.

Investimentiin gabaa qabeenyaa sodaa guddaa qaba gatiin gabaa qabeenya yeroo yeroon ni hirrata yookiin ni dabala kanaaf namni bitatu sodaa kana beekuu qaba.

egarsi maammilaa yookiin kastamar soppoortiin rakkoo bittaa irratti uumamu hundaaf furmaata n kenna kuniis maammili imeelii yookiin bilbilaan walqunnamu ni danda'e

boondiiwwan yeroo baay'ee investimentii samuudaa ykaan istookii irraa tasgabbii fi nageenya qabu kanaafu namoonni galii amanamaa fi sodaawwan xiqqaa barbaadan boondii ni filatu

Gabaa qinxaaboowwanii keessatti yeroo hunda meeshaalee haaraa fi ammayyaa odiyee sun baay'ee barbaachisaa dha maammile keenya haala adda ta'en boqachiisun keenya gara keenya akka isaan deebi'an taasisa.

odeeffannoon gabaa dhimma murteessaa dha daldaltoonni gatii meeshaalee fi jijjiirama gabaa irratti odeeffannoon yeeroon argachuun murtoo sirri dabarsuu isaan ni gargaara

biiroon daldala alaa seeraa fi qajeelfama daldala biyya alaa waliin raawwatamu ni baasa kunis gibira galchii yookiin walii galtee daldala kan biyya biroo waliin raawwatamu ni to'ata

Manneen magaalaa keessatti ijaarraman kan baadiyyaa irraa aada magaalaa keessatti manni golo hedduu qabu yookiin gadi baayee ol dheeratu kan ijaaramu yoo ta'u kuniis lafa qosachuuf fayyada.

Bakka bu'aan ki'ozii tajaajila kenna kennuuf dhaabbata bilbilaa yookiin baankii irra heera seera fudhate leenjiichimaa fudhachuu qaba kuniis hojii isaa seeraan akka raawwatu mirkaneessa.

Aappii baankii irratti tajaajila haaraa dabalame hordofuun bu'a qabeessa. Yeroo baay'ee baankonni badhaasa adda ddaa fi carraa qusannoo fooyya'aa ta'e karaa aappii isaanii waan beeksisaniif kana hordofuun baay'ee baay'ee gaarii dha.

Sireen manaa qulqullina qabu hirriiba gaarii rafuuf murteessaadha. Ispoonjiin isaa laafee duugda kan hin dhukkubsinee fi qaama namaa kan boqachiisu ta'uu isaa mirkaneeffadhaa.

Wabiin abbummaa lafaa namootaaf murteessaalha namni lafa yookiin mana seera qabeessummaa qabu akka qabaatu beeksisuun dhumaatii qabeenya dhunfaa irra ni eega ni ittisas.

Galmee yookiin siree hooteelaa qabachuuf waraqaa'eenyummaa yookiin paaspoortii dhiyeessuun barbaachisaa dha kunis seeroo mootummaa hordafuun galmee maammila seera qabeessa ta'e qabachuuf barbaachisa.

boondii bitachuun galii investimentii addaaddaa keessatti qooduuf ni gargaara investimentiiwwan adda addaa keessa qusachuun sodaa waliigalaa hirrisa

Aannanii fi oomishaaleen aannanii yeroo itti fayyadamamu gabaabaa qabu. Dukkaanotni yeroo itti fayyadamummaa isaa beekanii yeroo gabaabaa keessatti gurguruu qabu.

Gabaan boondii iddoo namoonni waraqaa boondii bitanii fi gurguraniidha gabaan kun sochi maallaqaa dhaabbilee guddaa fi investimentii waggaa dheeraaf murteessaadha.

Abbaan konkolaataa ittigaafatamummaa seeraa niqabaata. Balaan yeroo uumames yookiin seera yeroo cabse abbummaa isaatiin nigaafatama.

Saffisni fudhannaa fi kenniinsa hoteelota baay'ee murteessaa dha kuniis yeroo keessan dabareeirraa dhaabbachuun akka hin gubneef hojii kana daqiiqaa muraasa keessatti raawwachuu kan dandeessisuudha.

waalleetiin dijitaalaa tajaajila bilbila keenya irratti kaartaa baankii keenyaa fi maallaga keenya kuufannee yeroo nu barbaachisetti akka itti fayyadamnuuf nu gargaara

Hoteelonni tajaajila gaarii fi mana ciisichaa qulqullina qabu dhi'eessuudhaan, maammiltoonni yeroo boqonnaa isaanii yaada gaarii akka qabaatan gochuuf ni carraaqu.

Waardiyaa uffata bal'ina gahaa qabu bitachuun uffata keessan tartiibaan akka ka'attan isin gargaara mana keessan keessatti dhiphinni akka hin uumamneef gahee guddaa qaba.

kurnoon galii amantoota kan dhibbantaa kudhan ta'e gara mana kiristaanaa fidamuudha kuniis maddagalii mana kiristaanaa isa bu'uuraa fi amantoota jirqamsiisuudha

Humna ibsaa yookaan elektiriikii dhiyeessuun jiruuf jireenya hawaasaa fi hojii daldalaa keessatti murteessaadha. tajaajilli kun mana hospitaalaa fi iddoowwan hojii hundaaf ifaa fi humna ni kenna

maallaqni harkaa iddoo fi haalakamitti iyyuu fudhatamummaa qaba iddoo tajaajilli elektirooniksi hin jirretti yookiin daddaltoota ixiqkoo biratti kan fudhatamamuu dha

Gidduu gala gabaa keessatti gatii meeshaaleefi tajaajiltoota dhiyeessiifi gaaffii irratti hundaa'ee murtaa'a. Haalli kun sirna gabaa to'achuuf mala bu'uuraadha.

kiyoziin maallaqa sobaa akka hin fudhanneef of eeggannoo cimaa gochuu qabu kunis mallattoolee nageenya maallaqa bi'eekuun akka adda baasan isaan dirqamsiisa

yaadni maammilaa yookiin dubdeebiin maammilaa meeshaa tokko ilaalchise baay'ee murteessaadha. yaadni maammilaa suniis qulqullina meeshichaa maammila biroof ni agarsiisa.

gibirri lafaa fi qabeenyaa dirqama lammummaa ti gibirri kun galii mootummaa akka ta'uu fi tajaajiloota ummata biroo dhiheessuuf akka gargaarutti gusassaabame yeroodhaan mootummaaf galii ta'a

kiyoziin tajaajila baankii iddoowwan baankiiwwaniin hin jirretti ni kenna kunis ummata baadiyyaa fi galii xiqqaa qaban gara sirna faayinaansitti fidu shoora guddaa xaphata

tajaajilli maallaqa mana kiristaanaa akkaataa maallaqni guumaatamii itti qabamuu fi hojii mana amantaa guddifachuu itti hojjetamudha kunis itti gaafatama hafuuraa fi faayinaansii qaba

dukkaannota aannan gurguran tajaajila ummataa buura kan hawaasaaf aannanii fi oomishaalii aannanii kanneen biroo dhiheessanii dhe oomishaaliin kunniin fayyaa fi guddina qaamaa ummataatiif barbaachisaa dha

kaffaltiin bilbilaa mobaayilaa fayyadamuun raawwatamu tooftaa gabaa irra jiruudha tajaajilli kun dhaabbata qunnamtii bilbilaa yookiin baankiiwwan karaa aappii yookiin smessii fayyadamuun ni kennamu

Dunkkaanota aannanii kanneen daldala qulqullina qaban iddoowwan jiraatan baayyinaan jiru yookiin giddugala magaalattiitti ijaaramu, kunis maammila salphaatti argachuuf ni gargaara.

waliigaltee inshooraansii keessaa kan ba'e jechuun sodaa yookiin balaa inshooraansii hin duwwifamnee dha fakkeenyaaf waraanni yookiin balaan uumamaa tokko tokko hin dhuwwifamuus jechuudha

mana nyaataa keenya keessatti nyaataa aadaa oroomoo mi'aawaa fii nyaataa addunyaa hawwataatihee dandamuu dandeessu sagaleen halkan galgala haala miidhagaa fiqilleensa gaarii qabuun dhihaata

aannan warshaa keessatti paakeejiiwwan addaaddaa keessatti ni qabama qabinsi kun aannan yeroo dheeraa akka hin badnee fi salphatti geejjibamuuf akka gargaaru ni taasisa

Baayyinni ummataa guddachaa deemuun hanqinni mana jireenyaa akka baballatuuf sababa ta'eera, kunis mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa rakkoo kana furuuf karoora adda addaa baasuu akka qaban dirqisiiseera.

inshuraansiin konkolaataa gosa lama qaba inni tokko balaa konkolaataa irratti ga'u uwwisa inni lammaffa'an immoo miidhaa nama biroo fi qabeenya isaanii irratti ga'u ni uwwisa

Meeshaaleen qabbaneessaa kan akka firiijiifi fireezarii dunkaanota Aannanii keessatti bu'uura. Meeshaaleen kunnin yoohinjiraanne yookiin dhabaman aannan balaa keessa galuu danda'a.

kaffaltiin dijitaalaa tokko tokko gatii tajaajilaa ni gaafata gatiin kun dhaabbata tajaajila kennaa jiruun kanmurtaa'u yoo ta'u daldaltoonni yookiin maammiltoonni ammoo ni kaffalu

Oomishaaleen dijitaalaa kan akka sooftweerii, kitaaba, elektirooniksi yookiin viidiyoo toora intarneetii irra bitamuuni danda'u kunis oomishaalee geejjiba hin barbaanneedha.

giddugala gabaa tokko tokko keessatti meeshaalee irratti xiyyeeffatu fakkeenyaaf gabaan beekamaan tokko meeshaalee qonnaa yookiin meeshaalee uffata qofa gurguruun beekamu danda'a

aapiin baankii yeroo hundaa haaroonfamuu yokan abdee ta'uu qaba baankonni yeroo yeroon nageenya aapii isaanii cimsuuf fooyyiinsa waan gad dhiisaniif isin ammoo fooyyiinsa kana buufachuun fayyadamuu qabdu

kaayyoon baankii ni guddaan bu'aa argachuudha baankonni bu'a argatan abbootii dhanqii yookiin sheer hooldarsii isaaniif ni qoodu

waldaan ijaarsa mana jireenya gurmaanii hawaasa kan namoonni walitti qabamanii waliin mana ijaaranii dha kunis baasii waliigalaa hirrisuuf mala baay'ee gaariidha

Hojjatoonni dukkaanota annanii faayidaa aannanii fi akkaataa itti qabaachuu qaban ilaalchisee barnoota maammilaaf ni kennu kuniis aannan akka hin miidhamneef ni eega.

dhiibbaan gatii dandeetti maallaqaa abbaa boondichaa bittaa raawwachuu danda'u hirrisuu danda'a dhalli boondichaa yoo xinnaati rakkoo guddaa uumuus ni danda'a

Kiyooziin yeroo baayee iddoowwan daldalati xiqqoo gabaa yookiin manneen kuusaa qabeenyaa keessatti argama. Kuniis maamillii iddoo dhihootti tajaajila akka argatu ni taatisa.

nageenyi kaffaltii dijitaalaa kan eegamu lakkoofsa iccitii mallattoo qubaa fi yookaan toftaalei mirkaneeffannaa garagara fayyadamuudhaani

Dhi'eessiin bishaan dhugaatii qulqulluun tajaajila ummataaf buuraa dha dhaabbileen bishaan dhi'eessan bishaan fayyaa ummataaf mijataa ta'e magaalotaa fi baadiyyootatti akka gahuuf hojjetu.

aannanii fi oomishaaleen aannanii salphatti waan badaniif qulqullina dukkaanota kana keessatti sadarkaa'olaanatti eegamuu qaba meeshaaleen qulqullina qaban fayyadamuun dirqama seeraati

Bittaa intarneetii irratti sodaan nagaenyaa yookiin seekuritii riskiin ni jira. amantoonni maallaqa kaffalan odeeffannoo dhuunfaa isaanii akka hin hatamneef of eeggannoo gochuu qabu.

firiji nammayyaawaa homna ibsaa qusachuudhaan beekama nyaata keessan qorrisiisee yeroo dhi'eeraaf akka hin banne taasisuun fayyaa maatii keessanii eeguuf gahee guddaa qaba

Tajaajilli maammila manneen bunaa fi manneen nyaataa keessatti baay'ee murteessaa dha. Tajaajiltoonni maammila yoo kabajan maammilli sun deebi'e dhufu waan danda'uuf.

qorannoon sodaa dhaabbata inshuraansiin ni raawwatama dhaabbatichi sodaa maammilicha irra jiru qoratee ergasii gatii pirimeemii isaaf madaalu murteessa

dhiibbaan gatii humnaa maallaqni harka bittaa raawwachuu danda'u ni hirrisa kafaltiin maallaqaa yoo baayyate gatiin isaas haaluma sanaan ni dabala

Boondiin dhala hin qabne kafaltii yeroo yeroo hin qabu bitamaan boondicha gatii buuraa gaditti bitee yeroo xumura ga'u gatii buuraa guutuu deebisee kan fudhatuu dha.

konkolaata haaraa yookaan gosa tokko qofa kan gurguran dhaabbilee gurguddoo diilarshippii jedhamuun beekamuudha . isaaniis konkolaattota warshaa irraa dhufu qulqullina addaan ni dhi'eessu

dukkaanonni aannanii tokko tokko oomishaalii akka killee yookiin damma ni dabalatu kuniis maammilli waan hedduu idduu tokkotti akka argatuuf ni gargaara

Baankonni hojii guddaa qabu. Isaaniis sadarkaa biyyaalessaa yookin addunyaatti tajaajila ni kennu. Liqii gurguddaas dhaabbilee gurguddaaf ni kennu akkasumallee ni argatu.

Tajaajilli maammila gaariin bu'uura milkaa'ina butikootaati. Maamilaaf gorsa uffannaa kennuu fi geessii isaan barbaaden kennuun maammila durii eeguuf kan isin gargaaruudha.

erga balaan yookiin rakkoon uumamee maammilli inshooraansii qabu maallaqa uwwisaa argachuuf iyyannoo ni dhiyeessa iyyannoon kun dhaabbitacha biratti ni qoratama

teeknoloojiin babalachaa waan dhufeef namoonni hedduun manneen bunaa akka biiroo yeroo gabaabaatti fayyadamu intarneetii saffisaa fi ti'essumamoyyataa yoo argatan laabtoopi isaanii banatanii hojii isaanii hojjechuu danda'u kunis biilsummaa hojii kankannuu fi kalaqaaf kangargaaruudha

Baankonni sodaa faayinaansii guddaa waan qabaniif baayyina liqii kennan irratti of eeggannoo guddaa godhu. Sodaan kun sadarkaa kaapitaalii isaaniitiin kan to'atamu yoo ta'u innis yeroodha gara yerootti kan jijjiiramuudha.

herrega keessan keessaa qarshii meeqaa akka jiru beekuuf manaa bo'un isin irra hin jiraatu aappii paankii bilbila keessan irra jiru fayyadamuun hafti herrega yeroo barbaaddanitti halkaniis ta'ee guyyaa salphamatti ilaalu kan nu dandeessisuudha

too'annoon dhaabbilee inshuraansii mootummaan ni raawwatama kuniis dhaabbileen sun seera eeganii fi yeroo balaan ga'u maallaqa kafaluu dandeetti akka qaban mirkaneessuudhaan kan geggeeffamu.

Kiyooziin kaffaltii maallaqaa qofa osoo hin taani gurgurtaa kaardii yookiin ayir taa'imifii daataa bilbilaa mobaayilaas ni raawwata kuniis maammiltoonni tajaajila akka dhiyootti argatan gargaara

lafa jechuun qabeenyi uumamaa bu'uuraa kan jiruu fi jireenya namootaatiif barbaachisuudha bulchinsi lafaa sirri misooma biyya tokko hundee cimaa ta'uun faayidaa isaa fi bo'a isa ni mirkaneessa

Nageenya herrega keessanii eeguuf lakkoofsa icciitii yookiin paaswordii keessan namatti himuu hin qabdan. Yeroo aappii baankii fayyadamtan of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo tajaajila xumurtaniis loogaa'ut gochuu hin dagatinaa.

Manneen bunaa fi manneen nyaataa iddoowwan tajaajila nyaataa fi dhugaatii ummataaf kennaniidha isaaniis hawaasni yeroo boqonnaa isaanii keessatti wal argee haasa'uuf haala mijataa ni uumu.

Qorannoon teeknikaa akkaata akkatiin gabaa qabeenya ittiin dabalu yookiin ittiin hir'atu seenaa isaa duraanii qorachuun kan tilmaamamudha Kunis murtee fuula duraaf murteessaadha.

maammiltoonni keenya hojii simannaa isaatii 2 4 guutuu isin gargaaruuf qophii dha gaafii yookiin barbaachisummaa yoo qabaattan yeroo kamiyyuu tieessuun tajaajila maammila keenyatti bilbiluu ni dandeessu

Minjaalli nyaataa kun muka qulqulluu ta'e irraa kan hojjetamee dha. Maatii walitti qabame yeroo irra taa'u miira tokkumaa kan uumu yoo ta'u jabina isaatiiniis waggoota dheeraaf tajaajil.

inshuuraansiin mala itti isaa sodaa faayinaansiidha rakkoota isaa kan akka balaa yookiin dhukkubaa yoo uumamu dhaabbata inshuuraansiin baasii maammilaa uwwisuuf dirqama fudhata.

qilleensi mana bunaa fi mana nyaataa qabbanaaa fi mijataa ta'uu qaba kunis maammiloonni yeroo dheeraaf ta'anii boqotanii akka haasaan ni taasisa

baankonni dameelee fi eeteemii gurguddaa qabu kunis maammilli iddoo garagaratti tajaajila baankii akka argatu haala ni mijjeessaa

daandiin gadi bu'aa fi rigichoonni dhi'eessii ummataa keessatti barbaachisummaa guddaa qabu. daandiin gaariin geejjibaa fi sochii meeshaalee saffisiisun diinagdee ni guddisa guddina biyyaatifiis shoora xaphata.

dhaabbileen bishaan dhi'eessan yeroo hunda ji'atti sagalee meetirii bishaanii ni fudhatu kunis baay'inni bishaanii maammili itti fayyadame sirritti galmeessuuf ni gargaara

Giddu galli gabaa mijataa ta'e iddoowwan meeshaaleen itti kuufaman, bakka konkolaataan itti dhaabatuu fi tajaajila nageenyaa kan qabu ta'u qaba. Kuniis hojiin daldala akka salphatu ni taasisa.

Biiroon daldala alaa gibira guurrii yookiin kassamas duutii meeshaalee galan irratti fi'amee ni murteessa gibirri kun galii mootummaa ta'ee tajaajila.

hoteelonni iitoophiyaa baay'een waayifaayi saffisa ta'e mana ciisichaa hunduma keessatti bilaash hin dhi'eessu kuniis hojjii keessan yookiin miidiyaa hawaasummaa osoo hin diphatin fayyadamuuf kan nama dandeessisuudha

baroota ammayyaa kana gabaan gara ol laa'initti jijjiiramaa jira qinxaaboowwan meeshaalee isaanii marsaariitiiwwan hawaasumaa irratti beeksisanii gurguruun maammila haaraa argachuuf carraa guddaa argamsiisaa jira

Qodaan bishaan qulqulleess yookaan watar fiiltar kun fayyaa maatii keessaniif wabiidha bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e yeroo hunda argachuuf meeshaa kana mana keessanii qabaachuun bu'aa guddaa qaba.

Kiyoziin hojii jijjiirraa maallaqaa hunda galmee seera qabeessa ni kaa'a galmeen kun yeroon mootummaan dhimma faayinaansii qoratu ragaatti ni gargaaraas ni kenna.

qulqullina aannanii mirkaneessuuf qorannoon ni raawwatama aannan sun dhukkuba irraa bilisa ta'uu fi oomisha gaarii ta'uu isa qorachuun fayyummaa maammilaatiif barbaachisaa dha

yeroon gabaa guyyootaa fi sa'atii murtaa'ee qaba daldalli yeroo hunda sa'atii kan eeggate raawwatama kuniis maammilli yeroo daldalu beekuuf ni gargaara

Aannan gara dukkaantootatti kan dhihaatu abbootii horsiisee bulaa yookiin warshaalee aannanii irraati tooftaan geejjibaa kuniis yeroo dhiheessii saffisaa ta'e qabaachuu qaba.

haappiin baankii tajaajila kafaltii adda ddaa raawwachuuf isin gargaara fakkeenyaaf kafaltii mana borumsaa daa'immaniis ta'e bittoo garagaraa raawwachuu qarshii qabaachu osoo hin barbaachisin bilbilaan kafaluu ni danda'ama yeroo ammaati

suphaa fi sirreessi mana jireenya yeroo yeroon raawwatamuu qaba mana yeroon hin suphamin jabeenya isaa dhabuun rakkooa nageenyaa yeroo gara yerootti umuu danda'a

kiyoozin baankiwwanii fi dhaabbilee bilbilaa giddutti akka bakka bu'atti hojjata tajaajilli dhaabbilee gurguddaa kana gara maammila dhunfatti geessuufiis ini gargaara

Teekinooloojiin bilookcheeyiniifi kiriiptoo kaaransii kan akka biiktooyinii adeemsa kanfaltii digitaalaa addunyaa kanaa irratti jijjiirama guddaa Fidaa kan jirudha.

tajaajilli bishaanii fi ibsaa iddoowwan baadiyyaa fii magaalota xiqqoo keessatti bal'ifamuuf karoorri adda addaanii jiraata kunis lammiileen hundi tajaajila buuraa akka argataniif kan gargaaruudha

suphaa meeshaalee buuraa kan akka daandiiwwanii baaburaa fi caasaalee bishaanii yeroo hunda raawwatama kunis jabinni tajaajilechaa akka gadi hin buunee fi akka hin tarsaanii fayyada

inshuraansiiin qabeenya balaa ibiddaa hanne yookiin miidhaa qabeenyaa irratti gawwisuuf ni gargaara baasii suphaa fi bakka bu'insa qabeenyaatiif kan ooluu dha

Konkolaataa yeroo bitamu ragaa abbummaa konkolaataa sanaa qabaachuun barbaachisaadha. Ragaan kun konkolaatichi kannama gurguraa jiruu ta'uu isaa seeraan ni mirkaneessa.

namoonni gabaa kana irratti hirmaachuu isaanii dura waa'ee faayinaansii fi akkaataa gabaan kun itti hojjetu barachuun girqama hubannoo gaa osoo hin qabaatin miiraa fi oduu namoota qofaan deemuun maallaqa ofii balaafsaaxilu waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhuun baay'ee barbaachisaa dha

maallaqni harkaa baadiyyaa fi iddoowwan dhaabbileen faayinaansii dhihoo hin jirretti baayyee barbaachisaa dha innis tajaajilli baankii bilbilaa hin jirre yookiin ibsaan iddoo hin jirretti kan hojjatu a

Boondiiwwan gosa adda addaa ni qabu. Gariin mootummaa yookiin ministeera maallaqaatiin kan dhihaatu yoo ta'u kan biroon immoo dhaabbilee daldalaa gurguddoon maallaqa argachuuf ni dhihaatu.

seerrii fi qajeelfamni gabaa mootummaan ni murta'a seerri kun daldeltoonni haala qulqullina qabuun fi gowwomsa malee akka hojjetan to'achuuf ni gargaara

kaffaltiin dijitaalaa faayidaa daldala ollaayini yookin i- koomersii keessatti murteessaadha maammilli meeshaalee toora intarneetii irraa bituu karaa salphaa ni kenna

Sa'atiin keenya yeroo baay'ee kan darbu bakka hojitti waan ta'eef yeroo manatti deebinu nagaa argachuu nu barbaachisa kanaafuu meeshaalee manaa isin boko achiisan bitachuun baasii yosoo hin taane bu'aa guddaadha.

hoteellii keenya teessoo mijataa tee buufata tiyyaaraa fi giddugala magaalaa irraa fageenya gabaabaa irratti argamuu qaba kunii sochi yookiin imala hojii keenyaaf baay'ee gargaara

hoteela keessatti qaama keenya boqachiisu galgalaa fi ganamaas ta'ee iddoowwan bashannanaa kanneen akka fuulii gm fi iddoon sochii qaama argamuun baay'ee barbaachisaa dha

waraqaa inshuraansii yeroon isaa ga'e dhaabbata inshuraansii waliin haala walii galtee sanaan haaroomfamu ni danda'ama haaroomsi kun uwwisni akka hin citneef barbaachisaa dha

hoteelonni maammila durii yookiin maammila hojii fidan jajjabeessuuf hirrinsa gatii yookiin tajaajila dabalataa ni kennu kuniis maammila dabalata argachuuf akka malatti yokaan akka piroomooshinitti tajaajila

maallaqni sobaa rakkoo guddaa diinagdee biyyattii tokkoof uuma baankiin giddugaleessaa maallaqa harkaa mallattoolee nageenya adda adda akka qabaatu taasisuun rakkoo kana ittisa

Kaartaan baankii kan akka viizaa yookiin maastar kaardi maallaqa dijitaalaa kaffaluuf ni gargaara kaartaan sun meeshaa kaffaltii irratti erga dubbifame booda lakkoofsichitii sirrii ta'een raawwata.

Iddoowwan maallaqaa harkaa itti fudhatan yookiin iddoowwan maammilli tajaajila baankii dhaabbataatti bilbilaan raawwate maallaqaa harkaa itti fudhatudha.

Koonkolaataan biyya alaa irraa yeroo galu gatiin gibira ni kaffalama. gibirri kun gatii koonkolaataa irratti dabalame ni murtaa'a.

qorannoon iyyannoon inshuraansii maallaqa kaffaluu dura ni raawwatama kuniis sababni balaa fi baayyinni miidhaa sirrii ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf kan gaggeeffamua

gibirrii fi kafaltiin yeroo gabaa irratti fi'amu galii mootummaa ni ta'a gibirri kun tajaajiloo tuummata kan akka daandii fi nageenya gabaa sanaaf oola

giddugalli gaba qonnaan bultootaa fi oomishtoota xiqqoof bakka oomisha isaanii maammilaa fi daldaltootaaf itti dhiheessanii dha kunis dafii akka gurgurame galii argatan ni gargaara

Giddugala gabaa keessatti meeshaaleen gurguraman gosa garagaraa qabu. Kan akka oomishaalee qonnaa, meeshaalee mana, uffataa fi tajaajiloota biroo hundi achitti walitti dhufanii ni daldaalamu.

bishaan qusachuun qabeenya ummataa eeguuf mala. yeroo bishaanitti fayyadamnu qisaasessuu dhiisuu fi hirrinna bishaanii yeroo argame illee dafnee beeksisuun dirqama hawaasummaati

Karoorri baasii waggaa hundaa ni qophaa'a karoorri kun hojii mana kiristaanaa waggaa sana keessatti raawwatamuun qaban hundaaf maallaqa hammamii akka isaan barbaachisu ni ramada.

Qinxaaboo fi butiikoonni meeshaalee baay'inaan osoo hin taane qulqullina olaanaa qabuun gurguruu irratti xiyyeeffachuu qabu . kunis gatii olaanaa yoo qabaateeyyuu fudhatama baay'ee argata.

keeyoziin jijjiirraa maallaqaa maallaqa biyya addaadda akka doolaaratti yuurootti yookiin istaarliingitti jijjiiruun dandaa gosti maallaqaa sana gabaadhaan kammurtaa'u ta'a

bakka bu'aan keyoozii tayyaajila kenne hundaaf kafaltii yookiin koomishinii murtaaye ni argata kafaltiin kun galii isaa ta'ee hojii isaa ittiin hojjechuufis ni gargaara akkasuma illee galii hojii idilee nitaaf

maallaqni harkaa kafaltii irratti iccitii namummaa ni eega kafaltiin maallaqa harkaa karaa meeshaa elektirooniksiin waan hin dabarreef namni kamiyyuu akka hin beekamnetti ni taasisa